Omuniilonga gwomominesteli yuunamapya nuunimuna okwa kala ha longele koshikando shoku sila nwa oshipwiyu iinamwenyo yomomeya ngaashi oohi. Okwa kala no kudhipa iikulya nokutala ngele opena ndhoka dhina omikithi.

Ongashi nga tushishi kutya okuna omaludhi goohi. Omaludhi nga dhimwe oontiligano dhimwe odhafa omapeta goma lemune dho dhimwe odhilipo ngaa omaludhi goohi ogendji itatu ga mana dhimwe oontokele komitse oontiligane.

Moshitunda Namibia omuna omihoko odhindji, gumwe gwomomihoko ogwo aantu aatokele ano oludhi lwanalutenzi aantu mbono haya kala mokuti nohaya zala iikafa. Ohaya ningi omagumbo gawo mokuti mo omo ngaa haya dhipaga iinamwenyo yomokuti yalye. Ohaya longitha iihemba okupanga omauvu gawo.